Ame ƒe xɔme ye tebu ɖeka le dodome. Zikpui woame etɔ̃. Ɖeka didi wu ame evea ke kpɔtɔ e kɔpu le tebua dzi kple agbalẽ. Flawa tsɛ lɛ xɔmea.

Amewo le ev emɔ zɔm le deset me. Ame aɖewo le esɔ dzi eye ame aɖewo le zɔ. Wole wobe agbawo am wole wobe agbawo. Ɖeviwo ku amegãwo le wo dome e e.

Ŋutsu woame eve wole xɔ tutum eye ɖeka le anyigba tutum eye ɖeka tsɛ le agbawo kple enuwo tutum eye wole, woame eveawo do awu ɣie eye ame ɖeka le wodome he kɔ nu.

Indian nyɔnuwo le foto ɖem, eɖewo na anyi eye eɖewo le tsitre, eye ame ɖeka le wo dome do awu dzɛ eye eɖewo tsa le wo dome le nu kom le nu kom.

Ŋutsuawo le edɔ wɔm le anyigba ŋuti ye ame ŋutsu lo…lolo ɖeka le edzia le wokpɔm, edo awu ʋe ke amekewo le dɔwɔm, ame ɖewo le ku kɔa le agba me eye.

Ŋutsu kple nyɔnu aɖewo le ɣe, eɖu ɣe. Ke ŋutsua dze klo he nyɔnua alo ɖeka eye ame ɖe tsã le wò, ŋutsu ɖeka, ame evewo nɔ anyi ɖe ezikpui ɖeka dzi le agbalẽ xlẽm.

Ŋutsuwo ku nyɔnuwo ke, le foto ɖem. Eye ame ɖewo, ŋuts, ŋutsu ame ene na nyi ɖe, na nyi le anyigba, e, nyɔnuwo ku ŋutsu ɖewo le tsitsrem. Am ɖewo le wo dome, wonye Yevuwo. E ame ɖeka le wo dome tsãa do kuku.